Cal lamego mo ma tye ka tedo Kun tye ka tic ki agulu ma kiwango awanga ki nyonyo lamego man tye ka tic ki keno ma ki teno atena ki got dok en oroyo cinge tye ka rubu dek ki i agulu man pany bene tye inget lamego man lamego man dok kome ki bongo dok wiye bene oumo lagwok pii bene tye itenge ki yadi yadi ma ki cano bene ti itenge Kun en kabedo man ma tye tedo iye-ni tye ma otal tandaru bene ki guro I ka bedo man ki mogo matino tino ki keto inget kabedo man.

Dye boma madit ma jami me cato wil ma kimwono amwona tye ka nen i iye ka bene dye boma man tye mutoki mapol maguru kacel iteng gudi kun dye gudi okato ki dye boma man dano mapol bene tye kawot idye gudu man kun tol macwalo mac ikabedo mapatpat okato lamal odi bene tye i yongeye manen ma bedo calo odi gang lega pa ludini dok yadi bene gipito iteng yor man ma gudoongo lamal

Co gin adek gitye ka temme ki kerogi me mako dyang mo kun dyang man tye ka ngwec ki tekkom ma olio wa yibe malo gin gitye i dwol dyang kun dye dwol dyang man tye ma otal ma opong ki cet dyangi, Dwol dyang man bene ki gengo ki yen ma otwo kun itenge bene tye odi lum ki odi bati ma kiyubo i teng dwol dyang man. Dyangi bene tye mapol ma gipe idwol man.

Cal yeya ma kiguru ki bao yeya man gitye madwong adada kiketogi idog pii tutwale ki yung lacam dano mapol bene gitye iyeya man ki jo mukene gucung idog yeya man ki dog pii-ni yat acel ma onen bene mabor bor ki dog pii-ni ki dong cal cel ma kicweyo ki matafali bene tye kanen ceng tye ka menyo kabeo man maleng pii man tye nen pii man tye nen pii me nam ma ocito mabor adada kun pol tye kanen maleng labongo byek me kot mo

Man acal aweya ma nyuto jami me tekwaro gin man tye cal bul ma kipoko iye kun gino mo orine idyere i dyere murineni tye cal tong ma otucu kwot tong gin aryo otucu oero ka ma patpat dok i nyime tye ka donyo ma kiyubo ki nyonyo kun man tye i gang mo ma odine kicweyo ki maleng ma tye lama man bedo calo gang pa lawi odi.

Mon adek gubedo iwi kom kom man tye mayom dok kiyubo ki mapolici gin gubedo ka gitye ka neno ginomo inyonyo pa munu ma romo timo lamed lakwany dok bene twero tam calo dano ka in idiyo ni otam gin gitye gitye ki yomcwiny kun ngat man omako nyonyone icinge dok bene jo aryo ma itengeni gitye ka neno wang nyonyo pa ngat acel ma idyereni kun igi yom bedo calo gitye ka neno calo mo nyo gin mo ma kicoyo iwang nyonyo man ma okeligi yom cwinyi.

Cal nyig ki ma gitye ka timo tic dok guketo cwinygi iye nyig kic man gupye ikom petagi matye ka nen ma cal aceng aceng kun odigi tye ma otuc otuc ma kine dwong ma mukene gurone i iye nyig kic man guyaro bwomgi ka guloko wigi ki dudgi i kabedo mapatpat

Dano ma gitye ka lwoko cingi ki i lalwok cing ma tye mol amola dano man ngat acel oruku cawa i cinge ka kalwoko cing man ki mwono kome maleng ki tail ma ki yubu ki lobo agulu ci ki wango maber ka ki keto deyo i komme

Dano ma gucung ikabedo mo ma tektek manok ma lum otwi iye idye nam pii man bedo calo tye pii dagodago ma pe tut tutwal pien-ni lum otwi odongo kine dok dano bene ocung ikabedo ma lum otwi iye kun dero pa ceng tye ka menyo dye pii man atir ma bedo calo ceng pud tye idye ceng ma peya opoto dok iteng pii man tye daba ma orubbe ki pii.

Pii nam pii-ne lac adida dok bene lum otwi idyere pii man bedo calo pii ma pe tut kun lum mu twi-ni nyuto ni pii-ne tye dago dago iteng pii ki yung lacam bene tye ka mo ma otal ma bedo calo wi cere dokki yat bene otwi iye ki i bo pinye nen kabedo ma tye i wi cere ma opng ki yadi ma otwi kun pii tye lapiny

Dano ma gubedo iyeya yeya man kiyubo ki yen dok bene ki bao yeya man tye idye pii ma piine nen macok dok pe tut kun lumlum otwi wa idog pii man pii man nen tye pii ma dagodago lum otwi madwong kun omayo teng pii mano weng dano man gubedo kun cwingi tye iyeya man ma gin gitye ka wot kwede-ni.

Cal lee mapol lee man kilwongo ni lraa lee man gitye i dye pii mukene komgi odyak woko mukene komgi tye ka mwony i pii kun wiye tye woko pi iman nen ka maleng ma pe mol cito ka mo kun cend tye ka ryen i kabeedo maleng man.

Cal nyig kic nyig kic man tye ka tuk kun mito pye ikom ature, ature man tye manen leng adada dok rangine tye ma papol dok bene tye malac ma pote tye madwong nyig kic man yec kome tye mapol kun tyene opong ki moj ature ma bedo calo okwanyo moje mukene ka dok tye ka dwogo ka medo mukene.

Cal dano laco ma ocung i dog pii kun oilo odoo ki tol goli laco man tye i dog pii madit kun bedo calo tye ka mako rec cal-li tye i otyeno me poto pa ceng ma dero dong olokkeo ma tye ka nen ma rangine aceng acen kun nen piny wai piny wai tyeno ma ceng poto i yo ngeye bene nen calo cal jami ma tye katuk ki yadi bene tye iteng pii man nen pii ma pe tut ma tye i kulu ma tye dago dago

Cal wiot lega mo ma kiyubo maleng dok tye ma nen mabit adada ki nyonyo ma kiketo i iwiye me agiki mabit kun tye ka kato pa yamo ma kingweko kine kingweko atir atir matye ka nen bene i wi ot lega cal pol manen tye maleng adada ma byek me kot bene pe i iye tye kanen doki ceng tye ka menyo kabedo man maleng ot ma kilingo ki rangi ma nen aceng aceng

Cal leei, leeine tye gin adek lee man kilwongo ni lee cubi pien ni tye ki tunge ma ogulu lamal kome tye madit gin gitye ka cam I dye tim Kun lumme mukene otwoo ki yat bene tye nen calo okutu ki itenge lee man komgi col mubedo daba daba ma bedo calo gubedo ka tuku ipii mo ma dago dago ki daba daba

Nyig kic madwong ma gin gupye dok gugure ijang yat mo kun bedo xalo gukobo akoba me bino kabedo ijang yat man jang yat man bene tye jang yadi mukene ma okato orine kun pot yat man tye malac ma gendo tipo wek nyig kic man gubed i iye dero bene tye ka kato manok ki kin pot yat man ma weko tye kanen maleng

Gin acama matye i bakuli kun gitye ka tokone ki malaga gin acama man tye lacene ma kicelo mamit bene kibolo mutungulu ikome wek ka icamo iwiny manit ite lebi

Cal laco ma oketo cwinye adada kun tye ka woti coro kweri pur pa dyang laco acel tye ka leko dyangi pur man ma gitye gin aryo gitye twon dyang kun gitye ka woti puro poto cam mukene dong kipito iteng poto man ki yadi bene gutwi ipoto ma aneno kingi lac labolo bene tye ka nen ma kipito iteng poto man kun poto man pe tye ki lum madwong adada.

Cal ma kiyubo ayuba ki odok bedo calo gin ma kicweyo acweya wek oruk bongo ikom cal man tye bongo ma kilwongo ni gomaci ki latol komaci bene dok bene iteng tung lacam tye bongo ma kiyubo koti ki bongo kanju ma kimaro tic kwede me tekwaro me yub mo macalo nyom onyo nyute onyo lega bene kiketogi me anena

Cal lee lee man tye cal lyec tung lyec tye ka nen ki dong tyene man ma opany madit oyereni bene tye ka nen lyec man tye ka mato pii idog ka pii ma kicweyo ci kicelo maber kun gitye iye ma gidwong ka mato pii man.

Lee lee ma kilwongo ni abim lee man yec komme tye mapol dok tye macol wange bene tye macol kun en tye idye lum ka ma en okanne iye lum man olot ki pot yadi mapol ma tye agaba agaba kun pokogi nen moc ngom kot tye ka romone maber

Kabedo mo ma nen calo gang lega ma odine tye ocito malac adida mumayo kabedo malac kun bene tye ki alama me cal yatariya iwiye ma nyuto-ni kany ka lega pa jo ye i kom dini ki kunyimme tye poto ma kipito iye jami acama amaclo labolo ki dong lum bene otwi i dogge kun yadi mukene ma ki pito pud tye ka dongo adonga me miyo tibu kine tye malac i yunge bene aneno kabedo mo ma tye i wi cere

Cal dye boma madit matye ki odi gurofa ma boco dok dogolane tye madwong odi man kigwoko i iye wele ma gibuto i iye ka gubino gipinye tye dye yor ma mutoka tye madwong ma gucung i iye ki mukene tye ka ngwec dano bene tye ka wot ki piny man lama mo kiketo madit i wi ot man ma ki cweyo madit ma idye boma man kun cimo nying ka namo ki kayweyo man

Cal lapur lapur man tye idye potone kun en oruku otok ki jami me gwokko komme ki i kom yat lapur man tye ka kiro yat idye camme ma tye i poto kun yat man tye i jerikan ma ki piko iye ki keto lamal ka dong tol paipo ma kubu cero i lakir yatti bene tye ka nen ma en tye ka tic kede me kiro yat idye potone camme tye ka nen mabeco ma potgi weny tye alum alum kun wang otol bene ki golo iteng poto man ma lalele mol ki iye ka kot ocwer

Cal ot ma kiyubo ma dogolane tye madwong adada kun ocito lamal ma tye gurofa ot man nen tye gang pwonye kun yo bene okato ki inyimme ma ka jengo mutoka ki jami me wot tye inyimme ot man kilingo maleng adada ki rangi kun bene motoka mapol ocung inyimme lum bene tye ma otwi ento dong gutwo kun tol ma cwalo mac ikabedo mapatpat okato bene ki inyimme.

Cal dyangi, dyangi man gidwong adada dyangi man ginen calo dyangi nyangkole pien gitye ki tung mabor ma dok ogom odok iye dyangi gitye ka camo lum i kabedo ma kitweyogi iye lum i kabedo man tye ma olot maber ma moc ngom tye ka romone dok kot tye ka cwer maber ento ceng tye ka reny maber adada ma dero tye ka menyo kabedo man maleng yat acel bene tye ka nen ki i yo ngeye

Cal pii madit pii nen pii nam dok piine opye mot ma pe ka mol cito ka mo i dye pii maditi tye cal yeya ma nen tye macol dok dero pa ceng tye ka menyo yeya man ma nen tye aceng aceng ma dong ceng tye ka poto Kun cero i pol

Dano mapol ma komgi dongo gitye k tuko kun tuko man mito tekkom matek ma in icoro lawoti ka imayo odilo gin gitye ka tuko idye bar mo ma nen leng adida dok kijwero tye lapiny ki lum ma tye ka olot lapiny gitye iwi ceng ma nen ki tipogi ma tye ka nen.

Cal kabedo pa dano ki ka ito yeya pa luwot ma ngolo nam nyo Jo ma bedo ka mako rec ma tye idog pii, pii man to pii nam madit adada yeya to gin aryo iye madit Kun yeya acel ma nen titidi manok tye ku udoo mabor mukato woko ki i pii ki acel odonyo ki idog pii yadi bene ki poto otwi ki idog pii man ma kingi to malac dok guceto mabor lamal godi godi bene nen i yo ngeye ma ocudu

Cal ot ma ki cweyo ma nen madit adida kun ot lega man bedo calo ot lega pa dini ma gitye ki ye i kom rubanga ot lega man tye ki wang ot ma tye malac adida ma ki keto marayao bene iye kun tye ocung i wi cere inyim ot lega man tye yadi ma ki pito mapol kun yadine tye yat otit ma kore olute te wiye tye ki pokke madwong adida ceng bene tye ka meny i kabedo man ki dong yadi matitino nen ki i yunge ot lega man

Cal kabedo pa dano kun kitimo iye tic me tic cing tic man me wango nyonyo tye cal nyonyo mapol ki dong jami nyonyo ma kiyubo odugo maber macalo doggola wang ot ma dong kiwango maber. Laco acel obedo iwi pikipiki kun en oruko kiyo ki otok kun jo mukene, iteng dukan ka timo tic man kitye ka timo ticgi me wango nyonyo kabedo man bene tye ma otal ma kweyo tye iye adada kun got ma kicano tye piny ma kidino ki nyonyo tol me ot bene okato ki iye ka ot gurofa tye ka nen.

Dano ma ocung acunga kun en omako cim cing malac ma kiyweyo wange ayweya omako ki cinge aryo weng ma oketo cwinye ka tic ki cim man en bene oruko gicing ma ki yiko ki tiko i cinge ma yung lacuc kun en oruko kor bong labade bor ma tye lacere.

Acucur me pii ma tye ka mol ki kero ki iwi cere kun ony ilung dok ki ilungi bene dong olokkeo pii madit ma tye pii nam ma dong tye ka mol mot idog pii man ma tye ka mol ki iwi cere-ni, tye yadi ma odongo iye ma dong ojany odoko bunga dok bene lupwu tye ka duny ki iwi pii man.

Leyi mapol lee ma kilwongogi ni lagwa ma gin gitye idye olet ka ma piny tye ma otwoo adada kun lum ma dyaka pe nen kabedo man piny otwoo manyuto ni ceng reny matek bedo wai ti oroo kare went ento kot cwer manok Kun ingegi bene nen cal godi godi ma wifi went nen ma ceng reny iye matek adida leyi man giti ka wot irek acel

Mego ma obuto abuta kun nen calo ool adada dok bene tye ka kuro luwil en obuto ikabedo me cuk kun ika cat man, en oteko layata inyime ateka ma ogure ikabedo mapatpat kun bedo calo kuro me awila iyonge ka catte man bene, tye jami mapol ma kigurogi kacel kun kiburogi ki kema ka dok mukene kipiko ki lupuko gwana ma kingwido iye bene tye ma bedo calo me acata.